Mu kifanhani tuli lengeramu omuntu era nga mungalo dhe agemeiremu wuuzi eya kyenvu, mu maiso ge ghaligho ekyuma era nga kino nikyebakozesa okukola... mu kukola amasweta era nga kino ekyuma kikozesa ekika kya wuuzi ono omuntu gyagemye mu ngalo.

Endhoki erinha ebyoya ku mubiri, eri ku kimuli ekya kyenvu. Ekimuli kinho kibonheka bulungi inho era nga kisikiliza. Endhoki eyemereire ku kimuli kinho.

Mu kifanhanhi tulilengeramu abaana abato basatu ela nga banho bavaile masiki edha kala edhendhaghulo ku feesi dhaibwe. Bavaile saati edha bbulaka. Einhuma gh'abaana banho ghaliyo emiti emighanvu nga kwotaile nh'ennhumba.

Amaato amangi gali ku maadhi aye ganho amaadhi ti maghanvu inho, ku maato ganho kuliku abantu era nga abantu bataire ku mato ganho ebintu bye bali kutundha bavaire obukofira obubba ku mutwe era nga kumbali gha maadhi ganho nha maato, ghaliyo emiti emighanvu ghaliyo nha kayumba akaliku amabati.

Wabweru w'ennhumba ey'eitosi waliwo omughala agemye embago mu mikono. Waliwo abaana abato babili abatyaime ghansi. Ghaligho omusaadha yena nga atyaime ghansi, ela nga agemye gama mu mikono gye. Ghaligho omwana omulenzi oghundhi ela nga yenha ayemeleile okumpi nh'onho omusaadha.

Okumpi nh'oluguudho ghaligho ekizimbe kya kalina ela nga kinho kiliku bizinensi edh'endhaghulo, ghabula ghaligho nhe bizimbe ebindhi ebya bangalo ela nga kwonha kuliku bizinensi edh'endhaghulo. Mu maiso gabyo ghaligho ente eli mu kutambula era nga elinha kala ibili, kala endheru nga kwotaile nhi kala endhilugavu.

Mukifananhi tuli lengeramu enhandha era nga ghanho mu maiso enhandha ghe tandhikila tuli lengeragho abantu era nga banho bali kuzanhira mu maadhi ge nhandha. Kumbali kwe nhandha enho tuli lengerayo amayumba era nga ganho bagazimba ku lukalu.

Mu kifananhi tuli lengeramu abakazi abangi banho abakazi batyaime ghansi era nga balinha ebibo ku mubiri gyaibwe abakazi banho bali mu kususa ebidhandhali, abandhi bali mu kususa kagho.

Omusaadha omusomesa ayemeleile mu maiso g'olubaawo ela nga onho alina nhi byaghandiseeku nga akozesa kyooka. Omusaadha onho mu maiso ge ghaligho emeeza ela nga nh'emeeza eliku ekitabo, eliku kalikyuleta, nga kwotaile nhi kyooka.

Tuli lengera enhimiro ya dhuuma era nga enho enhimiro erimu akagila akatonho akali gibitamu ghagati, kanho akagila kazilalu itaka. Kumbali gha akagila kanho, tuli lengerayo dhuuma era nga onho dhuuma akali muto ali kula bukule.

Amaato abiri agalimu abantu gali tambulira ku nnhandha. Era nga gano amaato galimu abasaadha, abandhi batyaime mu maato mundha aye abandhi bayemeleire.

Mu kifanhanhi tulilengelamu abasaadha babili abemelaile ku lyaato. Omusaadha asooka embeli agemye omuigo mu ngalo dhe. Linho elyaato lili ku nnhandha kumali kwelyato linho, ghaliyo eisubi elyakilagala.

Tuli lengera omuvubuka omulungi era nga ayemeleire. Ono ayambaire saati eriku amapeesa, mu fesi ye ayambaire masiki ya bbulaka era nga ebiise ennhindho ye, kwotaire n'omunhwa.

Tuli lengera omukazi asibye ekitambaala ku mutwe gwe era nga aweese omwana ku mugongo, on'omwana gw'aweese alambaire. Omukazi ono ali mu nnhimiro era nga eno ennhimiro erinha ebirime ghansi, era nga kwotaire n'emiti.

Mu kifananhi tuli lengeramu akabakuli aka waiti era nga kanho kalimu amaidho, amaidho agalimu mangi era nga Kali kumpi kwidhula. Muganho amaidho mulimu amasuse era nga gali kungulu kwago amaidho agatali masuse.

Akalo kebamaze okugoya era nga kayire bulungi tulekalengera mukifanhanhi kinho. Kumbali gh'akalo kanho tulirengera gho eiva era nga linho eiva liri mukabbaghero oba liri mukasowani akeeru.

Amaato abili agaziramu kintu kyonakyona gali ku maadhi ela nga gano amaadhi mampimpi. Kumbali kwa maato gano tuli lengela gho ebilime ela nga bino ebilime bilina amakoola aga kilagala.

Mu kifanhanhi tuli lengeramu amaadhi agali kulukuta. Gano amaadhi gali kulukuta era nga gava... gali kubita mu mabaale kumbali kw'amaadhi gano ghaligho emiti egya kiragala era nga ghaligho awamu aghazira miti.

Mwibbanga tulirengeramu ekinhonhi ekirugavu era nga kinho Kiri kuguluka, ekinhonhi kirinha ebigere ebighanvu era nga nhamaghagha gakyo kigataire ghangulu ghansi ogha maghagha ghaligho kala endheru.

Mu kifanhanhi tuli lengelamu ennhandha emba. Ennhandha enho mu maiso gayo ghaligho olukalu ela nga lunho olukalu luliku omuthyanga. Ghaigulu ghenho ennhandha mu bile ghaliyo akasanha akali kugolola ela nga kanho akasanha kakubye mu nnhandha enho.